Vana veshe vanebato rakhona ravanonge veigadzira vari vega iro ravanozofundiswa kuemba kutamba nyangwe kunyora kwemene zvobetserawo kuti nharaunda igare inerunyararo uyezve anhu achengetedzeke.

Muzvikora zveana adodori kunofundiswavo ana anoita kuti vagare vane zvekuita. Zvinozoita kutihe ntaraunda dzisashaye muntu anenge eimbo beya-beya eikwira eidzaka pasina cheinonga eizoita.

Ndau dzeshe dzingadai dzeiswera ana eshe veifunda veiemba kana kutamba kwemene indau dzirikukurudzirwa kuzi dzinge dzakazochengetedzeka vana vakachengetedzekawo veidetserawo nevanhu voswerazvakanaka.

Hwana hweshe hudori dori huno sisirwa kuzi hunge hweizo endawo kunoswera humweni hwei shanja hwei tamba ndo zvinoita kuti hukurewo pachahwo pasina zvinenge zveizvo hu kanganisa zuva nge zuva.

Vama vadoridori vanosisirwa kuti vange veizoenda kuzvikora zvinoendawo amweni ana kuti vange veizofundiswawo kutamba, kuemba kana kutofunda kwemene kutofunda magwaro zvinoita kuti vafunde.

Zvikora zvakatenderedza ndaraunda kunyanya nyanya zvinoenda ana adodori, zvikora zvinosisirwa kuzwi zvinge zvakazonyanyisa kuchengetedzwa kuitira kuti ana eshe vange veizogara vakachengetedzeka kubva kune zvirwere uye hee kubva kumabhinya.

Vana veshe vari kuzvikora zvakasiyana-siyana vazhinji akona ari kusisirwa kuzi ange eizofundawo uyehe veinase kuhluza magwaro avo kuti zvinge zveizoaitirawo zvakanaka.

Vana veshe vanofunda, zvikora zvakasiyana-siyana, vazhinji vakhona vanohambidzana, mupato kuitira kuti vachengetedzeke. Kundau dzimweni vanohamba vega, asi veshe vanozoonekwa vaeiguma kuchikora.

Vana veshe vanosisirawo kunge veizofundawo, kubudikidza ngekuemba ,kutamba ,kana kubhuya kwemene, mwana unenge eitofunda zvakanyanyisa ,kana kuona unenge eitofunda zvinodadisa.

Kuzvikora zveshe zvakakomberedza ndau yedu ana eshe anosisirwa kuti ange eizohanirawo kuendeyo kuti ndau igarewo antu aneruziyo rwechikora uye kuti igarewo antu akafunda.

Muzvikora zveshe zvingadai zveiienda vana vadodori zvikora zvinosisirwa kuti zvinge zveizodzasavo mutuso vazvona. Pamweni enge eizo haniravo kuenda kuchikora kwakona.

Reshe ungadai eionekwa kuzvikora zvinofunda ana eshe mudhuri inogondiswa kuzi inge yakazogarwa garwa wo inozodetsera kuti vana vange veizofunda pamwena.

Vana veshe varikuzvikora zviringechepashi vazhinji vakona vanosisirwa kuzi vainge veyizotengerwawo magwaro ekuti vaswere veitsuza veinyasa kuyaiya veyiitawo varivega zvinenge zveyibhuyiwa ngevafundisi vakona.

Zvikora zvakadai ngezvepashi vana veshe vanosisirwawo kuziva ngezvezviriyo vaitambawo neamweni iyo kunenge kwaitambwa ingaa mijaho kana kutsika nhabvu veshe vanosisirwa.

Zvikora zveshe zvakatenderedza ntaraunda yedu. Zvimweni zvakona zvinosisirwa kuzi zvinge zveizopavo ana kuti vange veigara vainyase kuhluza pavanenge veiyaiya. Zveibhuva ngevafundisi vakona kuti zvinge zvakanaka.

Vana veshe varikuzvikora zviri ngechepashi varikusisirwa kuziva veizotopuwawo mukana wekuti vaendewo kofunda zviri kuitawo amweni kuti wofundewo zviviri zvitatu zvinozodetserawo kuti antu ange aizofunda.

Vana veshe vanofunda ku zvikora zve pashi ana ano kurudzirwa eyi sisirwa eyi kohomedzerwa hee kuzi vange veizo puwa mukana wekuti vaendewo ku chikora uyehe vange veizo tambawo ngeku embawo nge amweni.

Vana veshe varikuzvikora zvepashi vanogondeswa kuti vange veizoendawo kuchikora vange veizokundawo ngekutamba hee ngeamweni kuitira kuti mberiyo vazohlopeka ngendaramo dzavo .

Vana veshe vangadei veifunda kuzvikora zviri ngechepashi vanogondiswa kuti vange veizopiwawo rubetsero rweshe rwavangada maringe ngekuti vange veizofunda zvakanaka uyehe vange veizopuwawo zvekurya kana vakuzwe nzara.

Kuzvikora zviri ngechepadera kunosisirwa kuzi mundu weshe ungaone mukana vekugumeyo unge eizonasa kushingaira uye anase kuyaya eifundiswa zvinotidzetsera.

Vana veshe varikuchikora vakasiyana-siyana vanosisirwa kuzobethawo chikora nemazvo uye vange veizohluza zveshe zvavanenge veizofundiswa zuwa ngezuwa zvizovadetserawo.

Vana veshe vangadai vapedza kuzvikora zvakasiyana siyana vangadai veikorera chindau asi veshe vapedza vanosisa kupiwa zvipepa zvinenge zveiratidza zvavabuda nazvo muzvidzidzo zvavo.

Kuzvikora kunosisirawo kuzwi vanhu vazoshanda vakaita maboka-maboka, kuitira kuti kufunda kwakhona kuite nyore, ngekuti ukatarisa anthu anenge akaungana, vanenge veidetserana, uyezve vanenge veipananawo mazano.

Muzvikora zvakasiyana-siyana mwofundiswa antu mishando yekuti vanodziriritira veidzionera veibudisawo kamare kadodori kavanopuwawo ngeavo vavanenge vadetsera mushando wavanenge vakafundira.

Zvikora zvakanakire chiro chimwe undiswahe ana anenge okonawo kuzvishandira vari vega dai vaenda kuri nekuri vanenge veizokona kuzviririritira ehe veimboonawo kamari kadoridori.

Kufunda mazuwa anaya kwanyore ngekuti kumweni kufunda kwotofundirwe pazvivhitivhiti zvoite kuti vana veshe vangadai veizohlupheka ngekufunda zvaanyore mazuwa anaya ngekuti zvaanyore.

Muzvikora mazuva anaya mofundiswa ana mishando yokuzoti vaite vakura. Imweni yakhona vanenge voiita veiseenzesa maoko akhona, pasina muntu waanozoemera kuti ange eizomudutsira mushando.

Zvikora mazuwa anaya kukuburwawo zvechizvinozvino chakanakira chiro chimwe chekuti unofundisanwa kuti vakone kudziemera akonehe kuseenzesawo dziyo iri kuburwa neanhu .

Muzvibhedhlera munevo ndau dzinoitwa zveongororo mundau dzakona munosisirwa kuzi munge muizofundiswavo vana avo vanenge vachiri kuzvikora. Kuti vange veikonavo kusenzesa midziyo yemuzvibhedhlera.

Vana veshe varikuzvikora zvakasiyanasiyana zvingave zvekudera kana kuti izvo zvine vana vadodori zvinotidetsera kuti vana vange veizofunda.

Vana veshe vari kuzvikora zvakasiyana siyana, vamweni vanofundiswa vanosisirwahe kuti vange veizoendawo kunofunda zvinozoite kuti vange veizoonawo ndaramo. Kuseenzesa nyara dzakhona nezvimweni zvavanenge veizoita.

Zvikora zvakadayi ngezvepakatizvo zvinosisirwe zveizofundisa ana eshe mabasa ekuseenzesa nyara dzawo kuti vazoonawo kamutuso kadoko zvinodetserawo nharaunda kuti inge izoonawo kamari kadoridori

Vana veshe varikuzvikora variku sisirwa kuzi vange veinyasto nhluza magwaro awo kuitira kuti vaamberiyo vange veizoonawo mushando wakaite nani uyehe unozoadetserawo kuti vazenge vaneutano.

Muzvikora munofundiswa ana eshe mabasa ekuti vanosise kunzesera vari vega vechizozvitsvakirawo kamutuso kavo kadoodori kanozovadetserawo pano ngeapo vowana kubhadharawo zvimweni zvinodiwa.

Fundo dzirikuhluziwa ngentombi ngemajaha emazuwa anaya ifundo dzakakonza maningi asi zvakadaro zviri kutidetsera ngekuti amweni akona arikutoita nenga nenga nazvo eitodetsereka zveitoitawo kuti ivona pachavo vange veitopona.

Zvikora zveshe zvinosisa kunge zvine vafundisi ivo venasa kufundisawo ngemazvo uyezve vange veizofundisawo hwana hwaakona zvemenemene.

Muzvikora murikukombidzwa kuzi vakomana veshe nendombi dzeshe vange veizoonikwawo veibatawo basa veita mushando mukuru mukutamba mukuemba ngemukukwidziridzawo zita rechikora.

Zvikora zveshe zvakatenderedza ntaraunda dzaka siyana siyana zvimweni zvakona zvinosisirwa kuzi zvinge zveizoisawo zvikwangwari zvinokombidza zita rechikora ngepachinowanikwa uyehe ngepato yekusenzesa.

Kuzvikora zveshe zviri ngechekudera kunofundiswa kuti kunge kweizongoendwa ngeavo vega, vanenge vanyasa kuhluza, vanyasa kuchaya mangwaro avo, vanyasa kupedza zveshe voziya zvavanoita....

Kuzvikora zveshe zvechepadera munosisirwa kuti muntu unge weizorumba rumbawo eidetsereka kuti ange eizoonawo muhutano hwakanaka kubudikidza ngekurumba rumba.

Kuzvikora zvakadayi ngekunofunda antu angadayi ati tsambukei akadayi ngemajaha ngedzimweni mhandara dzinosisirwa kuti dzinge dzeizonyasa kubata vana vakona kuti vange veizoshingaira.

Ndau dzekufundira ndimo mega munosisa kuti vana vange veizokuriramo vaye madhodha nemhandara dzakafunda kudetsera kuti vari vadodori vanenge vakukwanisa kugadzira.

Muzvikora zveshe zviri ngechepaderawo mbichana, munofundiswa kuzi muve meizopuwawo fundo yakapfuma inoita kuti ana eshe ange eizofunda zvakanaka, uyehe vange veizogamuchirawo muthuso wakhona kana vapedza.

Vana veshe vanosisirwa kuzi vange veizoguma panguwa dzekuti vanenge veifundiswa vakawanda vakaungana semuntu umwe veifundiswa ndaramo uyezve magariro neantu semagariro akanaka

Zvikora zvoorosisirwa kuti zvinge zveizofundisawo ana eshe mabasa ekuti vazoseenzesa nyara dzavo kuti vaonewo mutuso uyo unozovadetsera mukutengawo zviiri zvitatu zvingange zveizodziwawo kuchikora.

Zvikora zveshe zvakatenderedza nharaunda yedu, zvikora zviri kukohomedzerwa kuzi zvinge zveizodzasawo muthuso weana echikora kuti mwana wega wega ange achizohanirawo kuenda kuchikora. Eizoonawo fundo semaonero ari kuita amweni.

Muzvikora zveshe murikufundiswa kuti mwana weshe ange eizoonekwa eitambawo iyo mitambo inenge yeitambwa ngevamweni. Inoita kuti mwiiri wake ugare wakagwinya uye vange veisazobatwa ngezvirwere zveshe zveshe.

Pazveshe zvakatenderedza nharaunda zvikora zviri kugwinyisira kuti zvinge zveizopuwa mwana weshe nekodzero dzakona dzinoita kuti vana vange veizofunda zvakanaka vasazoita madambudziko.

Muzvikora zveshe zvekudera zviri kusisirwa kuzi munge mezokombedzwawo ndau uyehe menyasopangirwa pato dzekuti mundu ange ezohambirawo dzimoita kuti andu ange ezokasika kuguma fundo dzawo

Zvikora zveshe zviri ngechekudera zvinosisirwa kuti munge meizoisirwavo zvekukwangwari. Zvinokoba pato inoenda kundau dzekufundira nepato ine yeiendavo kwekuryira. Izvi zvinobetsera antu kuti vange veizoonavo nguva shomani yekurya.

Zvikora zvingadai zveizochengetedza ana vange veizogarareyi ngechekudera vanokurudzirwa kuti vange veizogara vakakonya musiwo panguwa dzeusiku.

Zvikora zveshe zviri ngechekudera zvikora zvakanaka uye zvikora zvinosisirwa kuzi anthu eshe anenge ariyo ange eizotora chikora ngesimba uye kushingairawo zuwa nngezuwa.

Muzvikora zvakasiyana-siyana ,zvakakomberedza ndau yedu ,munosisirwa kuzi munge, muri muzvikorawo munokhombidzika, uyehe vezvikora voitawo kuti ana ange eizofundawo zvakanaka.

Muzvikora zvinofunda majaya ngentombi, zvakanyasakukura. Zvikora zvonaizvozvo zvinofundiswa antu maringe ngemushando yavanoda kuzoita, uyehe mateacher akona anosisirwa.

Zvikora zveshe zvingadai zveizifunda majaha ngendombi idzo dzinonga dzapedza mufe zvikora zvinosisirwa kuzi zvinge zvirivo padhuzepo ngepanozogara ana. Kuti vasahamba njira dzakakura.

Zvikora zveshe zvakatenderedze nharaunda dzedu zvikora zviri kugwinyisirwa uyezve zviri kukurudzirwa kuzi zvinge zveizogarawo zvine nharaunda dzakashongedzeka uyehe ana eizofunda zvakanaka.

Zvikora zvakatenderedza ndau yedu , zvizhinji zvakona zvirikudetserawo uyehe zvirikuita kuti fundo yeana iwe iri fundo yakapfuma ,fundo inozoitoo kuti ramangwana ravo ringe rakajeka .

Vana varikuzvikora zviringechekudera vana vanenge veinasa kushingaira uye he vanosisirwa kuzi varambe vakagwinya pakuhluza zvavanenge veifundiswa zuwa ngezuwa ngevafundisi akona zvinoita kuti vafunde.

Kuzvikora zveshe kukomberedza ndau kusisirwa kuti vanenge veizofundisanawo Vega pachawo veifundisana maererano nezvavanenge veibata pakufundisa pano kuti ange avafundise.

Zvikora zveshe zviri ngechekudera zvinosisirwawo kuzi kunge kunewo mbatso dzekuti ana azenge eierengera einyase kuhluza magwaro akhona uyehe veizonge veiisawo zita rechikora padera.

Muzvikora zveshe zvakasiyana siyana minosisitwa kuzi andani eshe ange eizodzibatikira uyehe veigara vakadzichengetedza kuti vaite utano hwakanaka hunoita kuti vafunde ngemazvo uye zvakanaka.

Zvikora zvi zhinji zhinji zveshe zvaka tenderedza ndau yedu zvikora zvakabai naka maningi zviri kufundisa ana eshe mabasa ekuzoti vazoitawo vaku mishando kwavo vasikadi kuti vatsvake vega mushando.

Vana veshe varikufunda kuzvikora zvirikudera ndovanonasa kugondiwa nevabereki akona kuti vange veizoita magwaro avo ngemazvo uyezve veinyasa kuhluza kuti zvinake.

Zvikora zvinoita zvekubikwa chikafu zvikora zvinosisirwa kuzi zvinge zveizoongorora chikafu chezvinopa ana eshe vasati vaidhloka mukanwa makona. Kuti vasazozwa mundani uyehe vagare vakagwinya.

Zvikora zvese zvinofundisa kudera zvinotibetsera kuti andu ainozvinofundiswa zvinozodetsera ndau yedu maringe negekutsvake mutuso wekuti mundu ave achizoraramawo zuva nezuva.

Muzvikora zveshe zvekudera zviri kusisirwa uyehe kuri kukohekemedzerwa kuti vana veshe vange veizotedza zvifundo zvega, ngekuti ndicho chega chihambiro chavangadai veita. Uyehe ndicho chega chavanosisirwa kuti vange veizogondesa.

Kufunda kweshe kwaana adodori vangadai vachiri muzvikora kufunda kunokosheswa maningi vanksisrwa kuzi kunge kweizobatwa ngemazvo uyesve vana vakhona vange veizokutorawo ngesimba kuitire kuti kusazodiwa.

Kuzvikora zveshe zviri ngechepadera mwana wega wega unosisirwa kuti ange eizofundisawo vamweni vana eyiabhuyirawo zviiri zvitatu zvaanenge abatawo musi wona uwowo.

Majaha eshe nendombi dzingadai dzirikuzvikora dzinenge chepadera vanosisirwa kuzi dzinge dzeizotorawo chikora ngemazvo uyehe vange veizohluzawo magwaro akona ngemazvo kuitira kuti tisazo rashika.

Mitombo yatinodhibana nayo zuva nezuva mitombo ingatibetsera mukutirapa nekuti tisare yakagwinya ngekuda kuti tinge tineutano hwakanaka uyehe nekugwinya maningi.